Lii kerri ehtanss bu njii tabakh pareh waagut, njung kor corrgate, corrgate bu wertue, mungy am aiiy weungh yu honhu, fii taati garab bu wertue.

Lii palaas i demee kaay leeka la, ay toggu, nit ñaa ngi togg si toggu yi, taabul, ñu ngi amee taabul, nga togg ñu teggal la nga leeka. Fii ay garab yu gudda, garab i kokko. Am na ku sol mbuba bu xoñxu, am na ku sol mbuba bu ñuul, ak yu weex.

Bii tehreh bu bleu bu am bindue jaangeh kaii, njung kor tek fu wekh, tehreh bii cii kaw mungy ameh binda yu njull, binda yu wekh, mungy ameh lu wekh ak lu blue.

Lii haleh bu gigain bu takhaw mungy sol eh sipah ak mbuba, mungy am lu njull, mungy tiyeh kalpeh bu njull, mungy am lal, mungy am lal bu wekh ak draw yu ndaw, yu wekh, fehleh cii ganaw bunta la, bunta bu chocolat.

Lii jaarou gigain la yu bleu, lii la haleh yu gigain yii daey sol, njung kor tek fu wekh, mungy ameh lu taak.

Hale bu gopr mugi si palasi jogante bal. Ke jogante mugi sol buba bu nette, tubay bu nette mugi ameh lu nul ak kawas yu nette ak dala yu weyh bal bi tamit munge ameh lu weyh. halebu guur bi mu nge dorr bal bi.

Li narii peer jarru jigeen, lu am lu taka nu kor tekk fu weex, li la xale jigeen di sol purr sanseh.

Lee naax yu verte muge gene tonturr muge am lu neteh.

Moto bu bulo mungeh daw ci kaw Yoon bi mingi ebb ci kaw Yoon bi mungi ameh tableu bu weex bu am bindeu yu nyool tableu bu nyool mungi ameh ay bindeu yu nyool ak yu xonxu ak poli guda ak tati garap yu mak

Li mandarga reew la mandarga mongi ame lu xonxu lu weex lu nuul ak lu vertax.

Palati weer bu weex bu am soos si yappu, mingi amme lu werta, somle, lu nete, beneen palat, mingi amme lu nyuul, ak pompeter yu saf.

Li daali cxarah yu jigeen yu nuul nun ko tek si karo bi daal yi si kaw mongi ameh perr yu xonxu li la xale jigeen di sol di sanseh.

Li botali dew la nyung ko depa si tabul bu nuul mongi ame lu weex botale bi mongi ame cuber bu werta mongi ame lu weex ak ay binda mongi ame lu nuul.

Aiiy motor yui daw cii kaw tali bii, motor bu dormu taal mungy ameh sehtu bu njull, aiiy motor yu nehteh, mungy ameh lu vertue, fii taah, fii taakh la bungh tabakh wehrre yu wertue, mungeh jaii cii suff aiiy bagass, nju wehrre fofu tableau bu am lu honhu ak lu bleu.

Fi palaat ti wënn, am ay buteel li wèrr garab ak pakèt garab bu weeh mungi am bindi yu bulo, bindi yu ñuul. Buteel li garab yi nak mungi ameh cubèr yu weeh, cubèr yu ñuul ak cubèr yu vert ñung ko tekk.

Nyi ñenti haley góor la, nung ci benn palaas su jogantè baal. Gaye nungi sol mbuba bu bulo, mungi ameh lu honku, bindi yu weeh, senn tubeye yu weeh kawaas yu weeh gaye nungi dorr senn baal yi, gaye nungi jogantè baal. Ay garab yu am lu vert.

Fii plassi dehmeh kaii lehkah la, mungy ameh aiiy tohgu, tohgu, tohgu lal, foh dey duga cii ndoh bii nga sangu beh pareh gehnah tok, mungy ameh lu wekh, mungy ameh fohyeh kaii haleh yu nehteh, mungy ameh lu nehteh duga cii birr ndoh bii sangu, mungy ameh aiiy taati garab yu gudah, garabi coco.

Fii njaari butehll yu am nan yu sedue, njung kor tek cii taabul bu chocolat, benah butehll bii mungy ameh nan bu nehteh, benen bii ohrance njung kor tek cii taabul bii, cii ganaw mungy ameh lu wekh.

Lii hunting la, hunting baangy ameh lu njull, lu wekh ak bopi gaindeh, cii ganawam aiiy nitt nju bari njung kor topu, gai njungy sol yehreh yu vertue ak tubeiy yu wekh, cii ganaw marajj bii marajj bu wekh la, ak taarti garab yu am hohb yu vert.

Li palasi demekaay leka la mungi ame lal. Fi nyung ku def darap bu weex ak lu xonxo, ak ngegenai yu xonxo, ak sangkeh bu weex. Ak togu bu ndaw mungi ame lampa. Fi ay togu yu werta, ak tabul, ak weer yu am lu werta al lu xonxo.

Ñaari jigeen ak beenë xalé, beenë jigéen mu ngi ennu paan bu bulo, sol kaala bu ñuul, ak mbuba bu weex bim sol, malaan bu ñuul bu am lu bulo, xalé bu jigéen bi, mu ngi tiye siwo bu nette, mu ngi sol mbuba bu xonxu, kenen ki mu ngi sol mbuba bu nette, malaan bu weex, paan bu bulo. Seen ganaaw, ay taati garabi kokko.

Lii marse la, marse jààyé kaay. Ñaari jigéen ñu ngi toog, lal seen taabul, gaayi ñu ngee jaay seen saami jën yu weex, am kuy romba, gaayi ñu ngi tiye seen pañe, gaayi ñu ngee janda. Nit ñu barri, am na ñu sol kaala, kaala bu werta, am na xalé bu góor bu teklaante loxom yi, ak ay taati garab yu barri.

Lee tablo la tablo bu verte muge ameh natale yaya jammeh yaya jammeh muge sol haftan bu weex muge teye kurus bu nuul copate muge sol copate bu weex muge sol lunet tablo be muge ameh beda yu nuul ak bede yu weex muge ameh lu weex se ganaw muge ameh tate garab yu verte.

Naar naari togu yu nuul yu maag mogi ame ngegenay mogi ame lu cxocola si tankai fele nyu defar laal ay seetu moge ame pole bu weex ak ay togu yu nuul.

gay nyu ngi sol lu weex jigeen bi mungi sol mbezin bu weex mungi sol koket yu weex yu am lu sokola jabaar bi mingi sol robu bu weex mungi sol robu buy tak lu weex mungi sol

Xale bu jigeen mongi sol roba bu bulu musurr bu bulu mongi taxaw tieye roba bi si side ganawam mongi ame togu yu doomitaal ngegenay yu nuul mongi ame seetu mongi ame ay seetu yu ame lu nuul ak box bu weex marag bu domitaal.

Fi, fi mana ku tè tablet li ti garab, why garab bi garab bu weeh la den ko start nan. Yenen yan ci nëti perr.

Li taabul hangha bu sokola, nung fa def jën bun lakka ak ganaar bun lakka nungi dogit ti limon ak ay crab ak pumpitèrr yung saff nung ko def ci kayit bu weeh mungi ameh lu honku.

Lii plaati wehrre bu wekh la, mungy ameh lu, lu luu vertue, lu nehteh, lu honha, lu wekh, munkoh tek cii suff fu wekh, marajj bu wekh.

Fi kërri etans bun tabah, mungi ameh lu nètè nung ko corket. Palanteer yi mungi ameh lu weeh ci biir kër bi nung fa taati garab yu vert. Bunti kër bu ñuul mungi ameh lu weeh. Maraj bi nung ko deff lu weeh. Kër bu rafet mungi ameh ay lampa.

Li lèk bu am sóów la, sóów bu wèèx am na ku teyeh kóóg bi mugèè natta sóów. Ci suuf mugii ameh palati weñ mugii ameh ay kuddu ay pan ni foleh yu werta ak yu xonxu.

Fi kërri etans bun tabah nung ko corket. Mungi ameh wërr, wërr yu weeh mungi ameh wërr yu ñuul . Ci biir nung fa tabah mungi ameh ay taati garab yu vert. Nungi tabah artabi nung ko deff corket bunn ti kër gi bi ñuul bu weeh la mungi ameh lu ñuul. Maraj bi mungi ameh lu ñuul.

Naari jigeen nyu si beremi palaci joganteh baal koi door baal bi mongi sol mbuba bu bulu mongi ame lu xonxu tubai bu bulu mu sol daala yu weex kenen ki mongi sol tubai bu netex kawas yu netex ak daala yu netex sen ganaw ay togu ay togu nyu neka sen ganaw.

Lii pudar la, pudar bi lii la xalee jigéen yi di jël di pudar seen kanam yi. Lii postel bu ñuul, ruge, lu ñoo defar si bët, emaay, ñung ko tek si lu sokolaa, séétu.

Li kaytu heebar la, kayetu heebar bu am binda yu bari. Binda yu honku, binda yu weeh, binda yu ñuul ak ay ñataal yu bari.

Boeli werr bu nuul muge ameh malou bu weex boeli werr bu weex muge ameh mafeh domoda ey ganar muge ameh kane bu hauha nugku tek se palate werr bu weex nugku tek se taabul le mu tuda domoda mafeh.

Kaity hebarr la bu am bedi yu barre. bidi yu honha , bideh yu ñuul, yu bolo yo verter weyh.

Li baye bu sokola, baye bu jigéen. Mungi ameh kanam bi lu weeh, lu sokola, bakan bu ñuul, bout yi lu ñuul ak lu netè. Mungi am baijañ. Ci Suuf mungi ameh ay ñah yu vert.

Haleh bu gigain bu sol mbazin nii rohbu, munkoh njaw rohba, mungy tiyeh kalpeh bu wekh, mungy leh defarr meeche bu njull, cii ganaw taabul bu chocolat, cii ganawam lu njull mung fa ak lu nehteh.

Li koketi jigeen bu nuul nyun ko tek fo xonxu mogi ame lu bu bulu si boram mongi ame lu nuul mogex taka li la jigeen di sol di dox.

Yii njaari tohgu yu guda yungh defarreh khanka yu nju, yu chocolat, ak taabul bungh defarreh khanka bu chocolat njung kor tek cii suff, fii lal bungh defarreh khanka, fehleh suma, cii kanam mungy ameh bunta bungh defarreh khanka, ak aiiy saaku yungh tek cii suff yu wekh.

Lii taabul lii wehrre la, cii ganawam mungy ameh taabul bii, taabul bu njull ak tohgu yu njull, benen bii mungy ameh tohgu bu wekh, mungy ameh lu njull.

Haleh bu gigain bu sol mbazin bu chocolat, mung kor cii njhow rohbu, mungy deff meeche bu chocolat, cii ganawam mungy ameh lu wekh, bu mungy ameh tableaux bu wekh, mungy tiyeh kalpeh bu wekh, mungy defarr kanam, mungy haarrre.

Li daali gòor la, yu marakis yu weeh nung ko tekk fu honku. Mungi ameh lu bolu. Li la dè gòor yi di sol ci senn, bolè kog senn haftaan di dem suli juma friday wala tobaski.

Gigen bu letu.mu gi letu mech bu nglu higi yangi set mugi sol jaru wees mu sol mbuba bu wey si ganow am lu verter.si ganow marai bi marai bu domital.

Ku takhaw dii wohneh lum sol, mungy sol lu chocolat, mungy ameh lu wekh, mungy tiyeh sac bu chocolat, mungy tiyeh ndigam bii, mungy ebadu, mungy defarr kanam, pur jok cii ganaw mungy ameh ridoh bu wekh ak chocolat, mungy takhaw cii kaaroh bii.

Li ay pègu garala, nëti pèngu nu ngi ameh lu ñuul ak naari pèngokaay. Li leen deh jël so fèbarè gaye pèngu la ko so baney garap. Nu jël ko pèngu la ko ga gawa werr.

Mungy lehtu, mungy lehtu meeche, mungy lehtu raw, mungy sol lohnet bu am lu njull, wehrre yu wekh, mungy sol mbuba bu wekh, mungy am lu njull, cii ganawam am taarti garab, hohbb yu vert, mungy ameh lu bleu, marajj bii lu wekh.

Gigain bu takhaw mungy sol mbazin bu vertue, cii ganaw am aiiy taarti garab bu coco yu ndaw, cii bohram siwoh bu, bu njull, mungy tiyeh kalpeh bu wekh, mungy defarr bopah meeche bu njull.

Lii mandarga reew la, mandarga bi mungi ameh lu xonxu, lu wert, lu weeh, li len dee hamee, li ban mandarga reew la.

Li daali goor la cxaraxi daali goor bu cxocola nung ko tek si karo bi daala bi nak bena bi da capetiku da pare yaku si kaw mongi ame ay weng yu domitaal.

Li daali gòor la, daali gòor bu sokola mungi ameh lu weeh. Ci gannawam mungi ameh lu weeh gòor mun na ko sol, jigéen mun na ko sol.

Li ay xale ay xale kena ki mongi sol mbuba bu weex mu enu siwo kena ki mongi sol mbuba bu nuul mongi enu siwo bu weex ay xele naari xale kena ki mongi tiye satala sen ganaw taati garab mung fa ak naari goor nyu tog nyun tog fofu kena ki naari nyugi sol mbuba bu weex amna sen kanam jigeen bu sega.

Fi mbèreèm mu palaas ci jangeekaay, haley yi nungi toog ci senn toogu yi, amna nu wèru senn taabul yi, nungi sol mbuba yu bulo ak ci biir mbuba yu weeh. Kenna ki mungi def kala bu bulo. Jàngalekat bi mungi tahaw, mung leen bi jangal, mungi sol tubeye bu ñuul, mbuba bu ñuul, mungi ameh lu weeh ci biir lu nètè mung fa mungi sol lonèt.

Fi am na ku teyeh butèèlli búy, butèèl bi mugii ameh bindi yu wèèx mugii ameh lu netteh am na kuko teyeh ci suuf mugii ameh ay ñax yu werta.

Li waañ la ñing ko karó, karó bu ñuul ñu ngi tèg tóógu buñ defarr re xanxa sokola, ay denchee kay bagaas bu netteh ay palanterr yu wèèx.

Li jekarr ak jabarr nyugi sol mbazen bu ñuul jigeen bi mogi cxarax yu goor yu weex jigeen bi mongi sol cxain sen ganaw ay redo yu domitaal marag bu weex

Li ñetti butèèl yu wèèr yu am garap ñing ko tèk bóól, bóóli foleh bu bula, Butèèl yi ñu ngi ameh lu wèèx benna butèèl bu nekka ci diga mugii ameh kulor bu bula. Maraj bi maraj bu netteh.

Fi nyaari moto, benn moto bi bu ñuul mungi ameh ay binda yu ñuul mungi ameh lu weeh. Benn bi moto bu bulo la. Senn ganaaw Benn taah etans bu nètè mungi ameh ay pool, ay nit yi doh.

Li daali koketi jigeen bu netex nyun ko tek fu weex li la xalx jigeen yi di jenfando sung sanseh di dox ko sol di jagar jagarr.

Li paketti bindèé kay la, paket bi mugii ameh lu wèèx ak ay bindé. Bindé kay ñu ngi ameh lu bula, lu ñuul, lu netteh , lu werta. Ñing ko tèk ci tabull bu sokola.

Li buteel li dew bu weeh, buteel bi mungi ameh ay bindd, mungi ameh lu vert, bindi yu weeh nung ko tekk fu weeh. Li dewi yaram la.

Le ai hopla hop yu verter hop yeh dengo tey gefandeko si toger palasas wala hako.

Fi taabla bu weeh, mungi ameh bindi yu ñuul, bindi yu bulo. Ay nit am nyu am lu nètè.

Fi mbèreèm mi palaas su jogantè baal la. Fi haley bu jigeen mungi sol mbubu bu bulo, mungi ameh lu honku, tubeye bu ñuul kawaas yu honku, daali yu ñuul mu ngè demali baal bi. Baal bi mungi ameh lu weeh, lu nètè, lu honku. Ci ganaaw ay toogu nung fa. Toogu yu bulo, nit ya ngi toog ci toogu yi.

Li dalli gór yu ñuul ñing ci kaw, mugii ameh wëñ, wën buy takka. Li la gór yi di sol ñing ko tèk fu wèèx..

ligeyekai la nyari jigeen ak beneu goor goor bi mungi sol mbuba bu veert benen mbuba busi bir mungi ameh lu bulo ak lu weex tubey bu nyool ci taabul bi mungi ameh saac bu nyool jigeen bi mungi sol robu bu bulo benen jigeen bi mungi tee Kartong bi ay tereh mofi neka taabul bi mungi ameh ay butelu ndox ak jangeekai

Li kayetu heebar la, kayetu heebar bu am bindi yu honku, bindi yu weeh, bindi yu ñuul. Fi ay moto nungi daw. Moto bu vert, moto bu nètè ay ñataal yu bari nung ci kawam.

Fi moto la, moto bu am lu nètè, mungi ameh lu ñuul. Moto bi mo dè dèfar yoon yi di ekati hèrr yi, hèrr yu mag. Ci gannawam mungi ameh maraj, mungi ameh pool wënn yu gudda, mungi ameh ay fili kura.

Fi mung ko defar bam rafet. Mungi defar maraj bi mungi ameh lu honku, lu vert, mungi ameh lu weeh. Mungi defar maraj bi.

Fi mbèh ray mu palaas su jogantè ball la. Fi ay toogu leen fi tekk, mungi ameh ay wënn yu weeh, mungi ameh lu vert, honku, lu bulo.

Le nyari terel jange kai. Teere bu wey la mugi ameh bendi you honha bendi yu ñuul. Casi ataya ñu ko tek ak barada.si ganow mu giameh nyrenatal ku gigen ak ku gorr ak bindi yu ñuul.

Am na ku tai parket ti garap mu nge am lu nette ak bideh yu weyh ak si ganow mu nge ameh lu nul garap bu nui nanla

Fee kanam bun defare hanka nugku tek fu weex muge sol bope bejeng bejeng yu gouda yu nuul se ganawam muge aye natal kuye fecha muge fecha muge ameh beda yu se suufam muge ameh ay tablo bede yu nuul fe aye beda yu nuul muge ameh lu nuul.

Fi taabul bi mungi ameh ay poti bindèkaay ak ay tereeh yu am bindèkaay ak ay roba ci kaw. Nungi ameh ay teereh, tereeh yu vert, yu weeh, yu sokola. Nungi teglantè ay pot nung fa deff bindèkaay. funn ko tekk mungi ameh lu.

Fi ay haley jigéen ak haley gòor, ak jigeen yu mag. Kenna ki mungi saga, mungi dugal lohom yi ci biir nèbu doomital. Fi ay nyambi nungi tégu ci suuf jorri nyambi. Haley ya ngi saga nungi sol mbuba yu weeh, kenakè mungi def kala bu ñuul. Mag yi nungi toog ci toogu amna nu tahaw.

Fi kayetu heebar bu am bindi yu honku, bindi yu bulo, bindi yu weeh ak bindi yu ñuul, bindi yu vert. Yi ak natal yu bari.

Fee gorr bu tonke muge sol muba bu bulo muge ameh aye tob tob yu weex mugeh ñyaw muge defarr malan nye nu de defarr malan ye gaye deku jaye y lumuye defare muge ameh lu neteh fee aye hanke muge tonke kenake muge sol muba bu weex.

Li benn góor bu sol kaftan bu ñuul, ak chaya bu ñul. Ku taxaw ci boram mungi sol kala, kenen ki mungi sol, mungi sol kurus. Kena ki mungi sol roba bu ñul am lu xonxu lu bulu ak lu vert. Kenen ki mungi am sol mbuba bu am kulor yu bari takk cheen tehe pan bu tuj, pan bu domi tahal ñunkoy rote si pompe gingang.

Yii gigain bu takhaw mungy sol rohba bu honhu, munkoh tahkal morsoh bu wekh, mungy ameh aiiy bindu, njung kor solal mbahanah bu wekh, mungy sol meeche bu gudu, meeche bu njull, mungy tiyeh ndigam bii, mungy reeh, mungy defarr kanamam bii, mungy defarr behm rafet, cii ganawam marajj bii, marajj bu wekh la, mungy takhaw cii suff fu njull.

Li packet ti garap bu werta mungi ame binduh yu weex, mungi ame binduh yu ñuul nyung ko tek ci tabul bu ñuul. Suma loxo ndeye jorr mungi ame packet ti garap yu weex, mungi ame ay binduh, maraj bi maraj bu weex la.

Li amna ko tog nyun ko layta loxo bu loxo jigéen mo tiyeh mbopu jigéen mung ko layta ay deg deg falee nak mongi tog mungi sol lu bulu tankam yangeh feeng koi layta nak mongi sol lu xonxu mongi sol jaaru.

Fi jayeh kai la, mingi ame ay butelli diw, butelli sabu sangu, ak ay kartong ñi leka, denko de jay si bitik yi denko de jay si marcè yi. Ay diw la , mingi ame lu bulo, mingi ame lu nette, lu wert.

Li kotton bu wèèx la ñing ko tèk fu ñuul, kotton bi nak deñ ko dee jafandiko ci lopitan bi so gañoo ñi fajee la ko wala ñi gèneh sa deret bi.